Omwaana ogho bughala ali mu kateteyi ghangulu ka kasayi kalimu nho bweru bweru obukoboze, ghansi akasikati keirugavu ayemereire einhuma ghe eri amanda meirugavu gali ku kipapula papula, kumbali ghabagho akatebe ake bibagho.

Omukazi yetwise ebbafu eyabbulu, ebbafu erimu amasoghani ameru n'ebikopo. Omukazi ayesibye akatambala kumutwe kalimu ebimmyufu, ebyeru, ebyabbulu avaire akasati akammyufu.

Ekiyiriro kya maadhi, amaadhi gava ghangulu nga galinha obusuungu okuva ere mu mabale bale era nga gho ggwiramu tigatwala dhakika nga tobuzegho, kumbali kuliku ebibale bale kwabaku nhe bisubi sibi ebay kiagala.

Abaana ba isomero ela nga basomi. Ghaligho omuwala n'omulenzi bali ku naikonto bali kunhwa maadhi. Omuwala ali kunhwa maadhi omulenzi ndhoghoza ali kunaaba mu ngalo, omulenzi amaino alese kungulu yekaliriisa omuwala

Omuntu agemye eky' enhandha, eky' enhandha kiba mu maadhi kisiiba mu maadhi kisula mu maadhi kyasaime omunwa kiliku n'eliiso kyabaku n'amagha gakiri kungulu ku mugogo aye omuntu akigemye mugalo.

Omuntu agemye ekintu ekye fananhiliza nga ekye nhandha akitaire kwirobo lye gha dhyese eirobo eizuungu, kwa kitaire era ali kwendha kisuula mu maadhi kugemeraku bya nhandha bindhi.

Ekivuuga kyebakubba nga abandhi bye bayemba nkanhi adhungu, bakikozesa abandhi bemba nga abandhi bye ba kikubba aye bitera okuba mu masomero.